Lokho umntwana okumele abeyikho khona ukuphiwa ebuntwaneni bakhe. Ukuhlanzeka umntwana kumele ahle ahlonyiswe ngakho ebuncaneni bakhe, nampa abantwana abaludwendwe baludwendwe nje bayalapho okumele bageze khona izandla ngamanzi agelezayo balungiselela ukuthi badle ngezandla ezihlanzekileyo umntwana walolo uhlobo ungeke umbone ngitsho esidla engagezanga izandla njalo uyabe ekwazi ukuthi ngemva kokudla kumele zigezwe njalo izandla.

Ngumfanekiso olabantwana abavalwe amehlo ,hlezi bazehlolwa ukuthi kambe indlebe zabo ziyezwa kuhle kumbe lamakhala abo alakho ukuthi ezwe umnuko othile aqambe ukuthi kuyini. Kukhona ukuzanywa ukudinga uhlupho kulaba abantwana yikho bevalwe amehlo nje. Kuzathi nxa sekungenile lokho besebuzwa baphendulwe ngendlela ababuzwe ngayo. Lowo ozaphendula kuhle kuyabe kukhanya

Kuqamama laphana kubonakala izindlu eduze kuvela isigodo kancinyane okutsho ukuthi bahlezi kumthunzi walesosihlahla oqandelelayo. Kulotshani obuluhlaza tshoko. Ngabantwana abancinyane abasakhulayo, bahlezi phezu kwesigcabha esikhulu esendlalwe phezu kwalobotshani, olabo lapha ngumbalisi okhanya ebabalela indaba ebakholisisayo kakhulu. Izgqoko azigqokile esintwini sasizibiza sisthi ngamasathani

Liqembu labantwana abakubanga eliphansi kumfundo yezikolo zakithi eZimbabwe. Lo obathatha imfanekiso kabonakali, kubonakala isithunzi sakhe kuphela ebambe lowo umtshina abathatha ngawo, hlezi imfanekiso le ufuna ukuyithumela kundawo ezitshiyeneyo esiyabacelela usizo kwezimbathwayo, ukudla, lezigqoko kanye lemali yemfundo yabo .

Yindlu efulelwe ngemihlanga eqatha eseyomayo. Yaguquka umbala wayo waba ngumdaka. Umbalisikazi wabantwana abancane abaleminyaka emine kusiya phambili, kumbe ngaphansi udlala labo. Ngoba konke okwabo ukufunda, bakufunda bedlala. Nxa besenza inombolo bayazibamba bedlala besenza ukubala bayakubamba bedlala konke kanye lokubhala.

Yindawo enhle yonale elabantwana. Abafunda ngakho konke okubagqagqeleyo. Kukhona abakunathayo, kumbe ngamahewu. Lesigcabha sonesi esikhulu abahlezi phezu kwaso. Bayafunda imibala eyehlukeneyo kuso. Kanye lakumankomitsho abo aluhlaza tshoko! Lawonala abomvana. Kodwa amakomitsho wonalo awethambo, kuthiwa kawakhuthazwa ebantwini. Ebantwaneni kanye lebantwini abadala. Kuthiwa alemikhuhlane, Kumele kusetshenziswe awezenge, kumbe awegilazi.

Yindawo yokufundela le eyabantwana abancinyana abasukela kuminyaka emine umbalisikazi wabo muhle njalo uhlanzekile njalo ugqoke kuhle indlela agqoke ngayo yiyo ukubana amehlo abo amlandele bemthakazelela njalo bemyamukela ukuze bakuzwe konke akukhulumayo indlu yakhona ihlanzekile layonale icansi eliphansi liyabukeka lemduli yakhona iconjwe ngendlela ehlakaniphileyo

Abantwana bakulezinsuku sebehamba esikolo bebancinyane kakhulu ngabafundi abakumnyakaemine laba bafunda ngemidladlana etshiyeneyo. Konke okubagqagqeleyo kuyabefundisa. Zonalezo izitulo abahlezi kizo ezinye eziluhlaza okwesibhakabhaka ezinye eziluhlaza tshoko okotshani lamatafula abo angumdaka. Konke kuyabefundisa, abakufunda bekulelibanga abakukhohlwa ngitsho kugijima egazini labo.

kukhanya kungabantwana bodwa abahlezi kuleyi indlu kodwa kusobala ukuthi basesikolweni indlela abahlezi ngayo baqoqekile ngezake utsho ukuthi ngabantwana babodwa bayahlabelela bayaqakeza zikhona iziqondiso abazilandelayo ophumileyo uthe ngiyezamasinyane abantwana abanje ngabantwana abahle kakhulu

Ngumduli wesikolo lo. Okufakiweyo laphaya, okumhlophe, yindlela abafundiswa ngayo abantwana kulesisikolo, ukubhala isikhiwa. Basifunde babesazi. Sigijime egazini labo. Bafundisiwe njalo lokuthi indatshana zokuzibumbela zibhalwa njani. Umuntu ebhala ngaye. Kuyadingakala ukuthi umuntu aziqedisise yena ngokwakhe abezazi, abesebhala ngaye kuhle kakhulu. Umuntu ozaziyo kalahleki.

Lowu ngumfanekiso womhlaba wonke jikelele. Utshengisa wonke amazwe asemhlabeni. Loba kunjalo sesingabantu banye, simunye kasikhulumeni ulimi lunye kumpilakahle yethu. Sabelane sitshelaneni ngezinhlungu esiphakathi kwazo ikakhulu imikhuhlane yemvukuzane le esisihlasele. Senyulane ukuthi nangu ekungakulamulela sisizakale.

yindlu yokufundela isifundo lesi esisibiza ngelokweboleka sisithi thina yi science yikho labo abafundi owawubezwe begijima beqhubeka beseboleka olwemzini besithi siya e Lab siya e Lab bayabe besitsho indlu yalolu uhlobo izitulo zakhona ziyazikhulumela ukuthi ngezendlu yalolo hlobo zibande kazilakho okokweyama kumele umuntu ahlale elindele nje ukweqa nxa sekuthe kwavela ingozi

Lo ngomunye wemidlalo yebhola, odlalwa ngendlela emangalisayo. Abayidlala ngobugabazi obukhulu ngabafana bakhona. Iqembu labafana yilo elenza kuhle kakhulu. Amankazana hawu! yebo ayadlala wona, kodwa abafiki ebafaneni. Libhola elidlalwa libhampiswa phansi, lidutshuzelwa phansi lisiyaphoselwa lapho okulo mambule khona. Bayawukholisa umudlalo wona.

Yisikolo esikhulu lesi esilezihlahla ezinde ezilamahlamvu aluhlaza tshoko. Zinde zivikela isikolo lesi ukuthi singathathwa ngumoya, kulotshani bonobu obufitshane labo buluhlaza buthe tshoko yibo obubamba umhlabathi ukuthi ungakhukhulwa ngamanzi, kanye lomoya kanye lesivunguzane. Angazi ukuthi kungani singabiyelwanga kumele isikolo ngasinye ngasinye sivikeleke sibiyelwe ukuze abafundi bengabaleki phela ngezikhathi zezifundo baziyele lapho abafuna khona.

Ohamba lapha uvikelekile ekutshiseni kwelanga lakuzivunguvungu zentuli .Njalo indlu yakhona yindlu eyakhekileyo inde iya khonale . Izivalo zakhona ngezezenge lamafasitela afakwe izinsimbi ukuvikela amasela .Amasela wona phela kawalanto enhle. Ohamba lapha kumele aqaphele amastepusi wonalawana angamwisi .Angawa alimale idolo kuyabe sokonakele.

Izindawo lezi ziyamangalisa zizindawo ezimangalisayo ezilenhlakanipho emangalisayo babona kunzima ukuthi kuzakuba lomlindi ozabe elokhu ekhuluma hayi wena olemota mana laphana wena olemota ungami lapho kodwa babhala nje imibiko ezikhulumayo. Iyamtshela umninimota ukuthi kumele amise ngaphi imota yakhe iyamkhuza lapho efuna ukumisa khona imlandulele ukuthi akusindawo yakhe.

Yindlu ehlanzekileyo le esetshenziswa ngabafundi nxa besenza lesi isifundo lesi esibizwa kuthiwe ngezescience okuhlolwa khona ukuthi kambe lokhu kungahlaniswa lokhu kukuphani ukuthi lokuthi kungahlanganiswa kuphumani uyezwa sokubala ezingwaleni ukuthi ubani waba ngowukuqala ukuhlanganisa lokhu khathec abakho kubonakala izitulo kuphela izingumdaka ezilitshumi amabili yisfundo esimangalisayo lesi okungamelanga umfundi abeyedwa Kundu le engela mbalisi omkhangeleyo

Kusendlini yokufundela kulabantwana abangamankazana labafana. Bonke ngabafundi, amankazana agqoke izigqoko eziluhlaza, abafana bagqoke ezabo amabhulugwe lamayembe angumdaka. Ikhona le intombazana engapha nganeno, isabhala yona abanye bakhanya sebeqedile. Lowana ongale ngemsamo ukhanya esebala, omunye ugoqe ugwalo lwakhe walufaka emlonyeni lapha. Baliqembu nje elilingeneyo.

Yindlu enkulu ebizwa ngelomkulu. Akusetshenziswa gasi kumbe igetsi kuphela phakathi kwalo umkulu lomlilo uyabaswa. Kuyatshengiswa ngaphezudlwana laphana ukuthi kulentuthu eyayiphume khona. Kulefasitela elikhulu leli elivalwe ngezenge hlezi yilo abatshaya udwendwe kulo sebehola ukudla okuyàbe kuphekwe phakathi.

Zingwalo zenombolo lezi kuvuyo lwesibili kufundo yemfundo ephansi. Umlobi wengwalo lezi ngumlobi munye kanye lomqoqi wazo ngumqoqi munye. Zingwalo ezine ezezinga zangaphezulu. Abalobi bezingalo kulezi insuku balohlupho lokuthi ababuyelwa lutho abantu bayathatha imfanekiso bengasathengi ingwalo uqobo lwazo kubalahlekela.

lowo ubukeka engumfundi olungiselela imhloliso ezayo uyazi balela yedwa ebuzisisa kuwonale umthombo wolwazi eyiwonale imitshina ehlakaniphiliyo ehlala phezu kwamatafula abo akulezi insuku bayaphumelela abantwana kulezo izikolo abezikolo zalezo insuku bengazange bacela uncedo emuntwini.

Umfanekiso ubukeze isigubhu esikhulu, esesisidala kakhulu. Kasisabukeki ngitsho emehlweni, kasi sigubhu esigcinela amanzi. Kukhanya kuyisigubhu abantu abatshayela izimota abafaka amafutha la imota ezihamba ngawo. Kumele afakwe kuzoneziyana azidalelwayo ezenziwe ngamazenge.

ngumgwembe ongumdaka esandleni sokunxele kulenombolo ezisukisela kuamathumi amabili lanye ziqubeka zisiya fika kumatshumi amathathu besokuseqwa besokubukezwa inombolo ezingamatshumi amane maqondana lenombolo inye nganye kukhona umbalo ongazwakaliyo awusiso silungu njalo awukho esindebeleni lulumi lwemzini lolu

Kusesikolweni lapha. Iskolo sakhona siveze yonale indawo yomdlalo webhola. Ibhola leli lidlalwa lidutshuzelwa phansi lapha kudlulwa lalo lisiyawiselwa phakathi kukamambule. Kumele lingene, lihlohlwe phakathi kukamambule yenalo. Bayabe bekholisa. Badlala begijima, bekholisa kakhulu. Ngumdlalo omnandi.

Kubukeka kungabantwana besikolweni laba abagqoke imphahla ezifananayo amabhulugwe leziketi ezingumdaka laphezulu ngapha amayembe lama bhulawuzi aluhlaza babelethe izikhwama zabo lezi abazibhabhula ngapha ngemuza emihlane siyabe zithwele imiphako yabo ukudla kanye lezingwalo zabo bayazijwayela izikhwama lezi lanxa sebeedile isikolo abazitshiyi

Yimidwebo le esemadwaleni , endulo le eyayidwetshwa ngabazingeni baleleso sikhathi abathwa. Babedweba izindlovu, imfanekiso yezimpala, amabhalabhala amadube. Izinyamanyana zonke ababezingela egangeni lemitshoko yabo lemikhonto njalo njalo. Sokuyindawo lapho esifunda khona imbali yaleli lizwe.

Isikolo sibukeza esikuphakamisela phezulu kubafundi baso. Ukuziphatha kuhle, intobeko, ukubamba isikhathi, ukuthembeka lokuxolela abanye, ukuhlanzeka lothando, ukwamukela lokuthembeka, ukuzithiba, lokusebenza nzima, ukuvika ukulimaza abanye, ukuphatha abantu ngoxolo befanana bonke, ukwamukela Impilo yabantu bendawo ethile, ukubuka abantu abaziphatha kuhle.

Ukuba ngumakhi wezindlu, ngumsebenzi omuhle kakhulu olemali. Nxa umuntu wakhona ehlakaniphile. Laba ababukezwe lapha, zintombi lamajaha. Abatsha bakithi. Abadweba indlu phansi. Bekhangele kumdwebo abawuphiweyo wendlu. Beyidweba ke, ukuthi bazagebha. Basebeqala ke ukufaka ke iphansi yakhona, eqinileyo. Bagqoke kuhle kakhulu. Bazivikele Kanye lekhanda. Ngumsebenzi omuhle kakhulu lo. Olemali.

Yindawo enhle kakhulu ebukekayo ehlanzekile, ekhangayo iyathathekisa le indawo. Ikhanya yindawo elungiselelwe abantwana abancinyane ngoba abantwana abancinyane bayazithanda indawo ezinhle. Indawo ezinje bayazibamba bazifake enhliziweni zabo bazithande kakhulu bazikhangelele kukusasa yabo babelezifiso ezingale kwazonalezi indawo ezibaqaqeleyo.

Kuvezwe abantu abane, ababili ngabesilisa ababili ngabesifazana kodwa bonke indlela abagqoke ngayo kukhanya ngabafundela ubudokotela kumbe ngamadokotela amatsha. Lo owokuqala ngapha ubala imbodlela ephathele amaphilisi uyibalela ukuyizwisisa ukuthi asetshenziswa njani njalo asebenza njani, alamulela abantu abanganani, kumele bawanathe kangaki ngasikhathi bani ukuze atshele abantu into eqondileyo.

Yindawo yokufundela ukupheka le. Bonke abakhonapho bahlanzekile Iendawo yakhona ihlanzekile, lapho okubanjwa khona ukudla kufanele kuhlanzeke ngoba ukudla yikho lakho okuthelela imikhuhlane nxa kungahlanzekanga. Bambosile amakhanda abo ngezingowane ezimhlophe babuya bavala lamakhala ngamalenjana onala agaxwa ezindlebeni. Bayasikelela ohanyanisi, bayasikelela njalo lokhu lalokhuya babuye babhalabhale ukuthi bazakupheka njani.

Kubukezwe abatsha abasemsebenzini wezandla. Laba bafundela ukuthunga izicathulo babuye balungisise lezi ezonakeleyo esezidabukile izicathulo balakho ukuzithunga zibuye ziphenduke zibentsha. Kuhlangene abesifazana labesilsa. Ngumsebenzi omuhle kakhulu wonalo opha imali umuntu anothe abe laphaya ezisebenzela ngezandla zakhe.

Laba kungaba sesikolweni kumbe ebandleni, ngoba kulalaba abatsha abahleziyo ngesandleni sokudla kubelabomama bebandla abahlezi kusandleni soxhele. Kubekusiba layenalo okhanya enguye obafundisayo ogqoke sampholisa. Kodwa bonke balalele yena, ubaphathele indaba ephathelene labo bonke ebutsheni babo labolaba abangomama, bonke yindaba ebafaneleyo ebasizayo.

ngowesilisa lokhu akwenzayo kakukhangelanga ukhangele ngapha ebantwini ukuthi ahlole ukuthi ngabe bayalandelela lokhu akwenzayo bayakubona yini kodwa akwenzayo kungani kuphathelane lezomculo ukuthi ngani ufuna ukuthi nxa uthintathinta laphayana uthintathinta lapha kuphumani kodwa khonokho akwenzayo uyakwazi ukuthi ukwenzela abantu akazenzeli yena yikho nje ekhangele ngebantwini

ngumfanekiso wama dokotela lo kuhlangene amadokotela awesifazana lawesilisa bandawonye bayafundisana basebenzisa isithombe somuntu bayasizana ukuthi nxa umuntu ophilayo elohlupho olunje yile indlela esimbamba ngayo ikakhulu nxa kumele ahlinzwe benza konke okungumfuziselo wokuhlinza kuso sonalesi isithombe bafunde okunengi kakhulu ukuze bangayiphambanisa ebantwini

Yindlu yokufundela abafundi bezinga eliphezulu , itsho ngamafasitela amanengi ayisithupha , phezulu kulomduli oconjwe waba ngumdaka , uncedisa abafundi bakhe ngesifundo besebenzisa imitshina yonale ebekwa phezu kwamatafula , uncedisa umfundi munye ngamunye , ngumbalisi olothando okhangela inhlupho yabafundi munye ngamunye

Indawo efundela amadokotela le imitshina eguquka nsukuzonke isibangcono ebizwa kuthwa ngamalaptop konke abakwenzayo bakwenza ngababili ngabathathu ngamaqenjana abo amancani konke abakutholayo bayatshelana lokhu kuyabasiza empilweni zabo njengamadokotela

Kusesikolo lapho sokungani kuthiwa kusesibhedlela, sokungani umbalisi lo ngudokotela kanti hatshi ibhatshi elimhlophe uligqokele ukuvikeleka ukuthi angangcoli. Abafundi bakhe bafunda ngokungamaqenjana okulingeneyo laye uyawahambela lawo maqembu enquma ukuthi ezwe inhlupho abahlangana lazo besizakale, kuhle kakhulu lokhu okwenziwa ngumbalisi.

Ukuhlelwa kwemfundo kwelakithi sekuqakathekisa kakhulu imsebenzi yezandla .Akusibobonke abantwana abangafundela ubudokotela .Akusibo bonke abangaba ngomanjinela . Abanye bafuna yonale imisebenzi yezandla . Benze kuhle kakhulu kuyo .Laba ngabafana abathathu abancedisanayo .Hlezi ngababazi bazakhupha okubukekayo .

ngabantwana besikolo abafunda behklala kusonalesi isikolo abafunda kuso bayasebenza abantwana laba bayalima esivandeni esikhulu sesikolo kukhanya isitshebo abatsheba ngaso lapha ngesabo esiphuma ezandleni zabo abazilimela sona sigcwele inditshi sihle siyabukeka lesitshwala sigcwele inditshi laba abanxusiweyo bazoba ngofakazi ngokubona lokhu pkwenzakala kulesi isikolo oseceleni ngani ngumphthisikolo wabo

abantu bonke emhlabeni bagqoka babukeke bacece babebahle ojumangalisayo ngenxa yabathungi abathungi ngabantu abenza umsebenzi ongananzelelekiyo umsebenzi omanagalsayo lapho kubekezwe umfanekiso wabathungi abaqhumayo lokhu abazakuthunga babuye bahlanganise kuphume izigqoko ezibukekayo kakhulu ezemali eziphezulu akulanto ebehlulayo laba abantu ngabantu abahle

Kukhanya kungumsebenzi wababazi lapha bayaquma ngemitshina yabo ehlakaniphileyo amapulanka lawo ayabe equnyiwe engaselakho okokwenza into enkulu bayabasisa ngakho ababazi bayayenza izivalo ezinhle bafulele kanye lezihlalo lezi esikholisa ukuzibona imibheda izitulo konke kwenziwa yibo.

Zimpahla ezibukezwayo lezi indlela yakhona amabhulugwe akhona abukezwe kusukisela emadolo kusiya fika enyaweni ngamabhulugwe akhanya engumbala oluhlaza lenyaweni kutshengiswe uhlobo lwezicathulo okumele lugqokwe kulalo njalo umgqomo omkhulu njalo ongumdaka hlezi kulamanzi phela kulemisebenzi yonale efuna umuntu ahlala hlale ageze izandla ukuze avikeleke.

Abantu abafundileyo. Bayasilamulela kumpilo yansuku zonke ngoba insuku ngensuku babahlangana lamaqhinga amatsha asenyulayo kumpilo yethu. Yisakhiwo esibukeza amandla elanga ku, ekukhanyiseni, ekuphekeni ilanga eliyindalo kaNkulunkulu abalisebenzisa ngobuciko ukusisiza kumpilo yethu yansuku zonke.

Kubukeka kuyindawo eyindlu yokubalela. Lapho abafundi abahlangana khona. Bedingisisa, becubungula kuzingwalo. Ukuthi kanti lokhu kuthini, lokhu kuthini. Imithapho eminengi, imithombo eminengi yezingwalo. Okungadingakali khona umsindo. Yikho nje laba ababili, bekhanya besondelelene. Bayanyenyeza, ukuze bangaze babanga umsindo. Bebangela labo ababalayo.

Yisikolo esikhulu esibukekayo, esileminyango yaso emikhulu evikela abantwana kungozi makhaza, ukuthi nxa sebephuma bebaleka, bebalekisa impilo zabo bangalimazani emnyango emincane. Kukhona lezihlahla ezinde emuva ngale eziluhlaza tshoko ezivikela umoya ukuthi ungaphephuli izakhiwo zabo.

Yindawo enhle le ehlanzekileyo kakhulu. Akulaphetshana nje elilodwa elikhona kuleyi indawo akulangcekeza kulemota yenaleya enhle ebhalwe ngemuva kuthiwa Toyota yilo ibizo layo, yimota ehlakaniphileyo leya nxa umuntu ezilimela emthwalela lula izilimo zakhe sesiyathengisela labo abangalazo azizule imali yakhe,,yimota ehlakaniphileyo.

yisikhathi sezifundo lesi kusikolo sabantwana abakhulileyo asebezangena lema university ngoba laba abakabi khona ku university basagqoke izigqoko zesikolo basebenzisa lemitshina ehlakaniphileyo yonale ehlala phezu kwamatafula yonale athathe ibizo lawo ngendlela abekwe ngayo abantwana abanje baphiwa inhlakanipho emangalisayo imitshina yonale yimithombo yolwazi ikhupha intshantshu zabantu

Yindawo yesikolo sabakhulileyo. Indawo le ifundisa ezilinywayo ezingaba lutshinda, ingqoloyi, igwayi, umumbu amabele njengezibonelo, ezendle izihlahla, utshani lezinyamazana ukudla okuzuzakala, ukulondolozwa lokupheka kwakho ezezimali nxa sebesebenzile kangaka ezilinywayo eziletha imali, inhlanyelo enhle njalo njalo

Abantwana besikolo abeze kuyo yonale uhambo lokuzafunda. Ma bekhethe indawo ethile ukuthi bafunde kabanzi ngaleyo ndawo ezakubasiza nxa sebebhala indaba yokuzibumbela kumbe bahlangane lakho kumihloliso. Kuhle kakhulu ukwethekelela izindawo ezitshiyeneyo nxa abantu besesengabantwana ukuze bakhule belolwazi lwelizwe lakibo. Nxa sekhulile umuntu kalakho ukuhamba, uhamba khona esasengumntwana wesikolo.

Kubukezwe abafundi abathwele ukudla hlezi kusesikolo lapha abafunda behlala khona. Bavelahola ukudla beholela iqembu elithile elihlezi etafuleni ethile. Lapha laba ababukeziweyo bathwele izitshwala ngeditshi akubonakali isitshebo hlezi isitshebo sihambe phambili sesikhona ngale etafuleni. Isitshwala yokudla kwakithi eZimbabwe kuyasiqinisa kakhulu.

Yindawo yokufundela le kuxubene abafana lamankazana obafundisayo ngowesilisa uphakathi kwabo ukuthi yisikolo kukhanya ngazo impahla abzigqokileyo ezibabalulayo ukuthi ngabesikolo sinye. Kuhle ukuthi abafana lamankazana bakhule bafunde ndawonye ngoba impilo injalo ngeyabo amaqula womabili ukuze bephathiseke besiyaphambili.

Linani labantu eliphezulu leli. Banengi kababaleki. Bakhona phakathi kwabo abagqoke impahla ezifananayo ezilombala oluhlaza othe tshoko. Bakhanya bethwele izikhwama ezilempahla njalo okuveza sobala ukuthi baphakathi kohambo balindele ukugada bayekundawo ethile. Hlezi imota le emhlophe eceleni ngeyinye yezimota abahamba ngayo. Kuleyondawo abayakuyo hlezi bayahlangana lezifundo ezizabaphathisa empilweni yabo.

Yindawo ethule ethe zwi akula muntu obonakalayo kulafastela elilodwa lakhona livuliwe kundawo zokuhlala okubambene lapho okuyamiswa khona izingalo kumbe lapho omubhalelwa khona indawo zokuhlala lezi ziconjwe zaba ngumdaka akulamgwembe omhlophe kumbe omnyama kuveza ukuthi indawo yokufundela akulazingwalo akula malaptop hlezi yindawo yokukhonzela

Kubukeka kungabantwana abangabafana asebekhukile abatsha amajaha asakhulayo . Lo oxoxa labo kungenzakala ukuthi hlezi uzoxoxa labo ngokusokwa kwabo. Ukuthi bavikeleke kuwonalo umkhuhlane wengculaza umatshayabhuqe . Ngoba kuthiwa abakusimo esingcono yibona laba abasokileyo .

yindawo ehlanzekileyo le akula phetshana ngitsho lelilodwa kuhle sikhangela owesilisa yenalwa omileyo ohlome umqwayi wakhe ekhwapheni athi nxa ehamba yiwo ahlabelela ngawo khathesi umile okomuntu ocabangayo kakhulu angani uzidla ingqondo ukucabanga kakhulu okudlulise amalawulo ekudalweni komuntu kuyabulala kungumkhuhlane obulalayo sibili ngoba umuntu uyabe esezidla izibindi.

Lapha kusesikolo ngabantwana besikolo laba. Labana abaphambili bathatha amathuba ngamazopha belandelana ukukhuluma lalaba abantwana. Kukhona ababaphathele khona ukuthi bazokwabelana labo babalungiselele ikusasa yabo. Abantwana abancinyane bafuna ukubanjwa benje besase bancinyane ngoba ivele ikhula lamanono ayo.

Kabavezwanga bakhanya baphelela laba abantu. Kukhanya nje kancane ababili. Omunye ugqoke ijesi eluhlaza tshoko kube lomunye ogqoke iyembe elemikhono emide. Iyembe yakhona imhlophe. Phambi kwabo kulamatafula. Phezukwamatafula kulengwalo ezingaba ngezokubhalela kanye lezokubala kungaba sesikolweni lapha.

Kukhanya kungumfanekiso wendlu yokufundela le , kutshengiswe abafundi ababili kuphela , labo akaze batshengiswa babonakala ngokupheleleyo , kuvezwe lalo okhanya egqoke ijesi eluhlaza wabamba ngezandla ezimbili ugwalo olumhlophe , kukhanya kuzingwalo zokubala lezi ngoba kakubonakali siba lapho , owesibili wakhona ugqoke iyembe elemkhono emide njalo imhlophe

kubukeka kuyisikolo sabantwana abakhulileyo kumfundo ephezulu njalo kubonakala kungabafana bodwa akula bantwana abangama nkazana lapha kubonakala kula yenalo omileyo phambi kwabo okhuluma labo bona bahlezi ezitulweni ezingamabhentshi bahlezi belalele kuyabe kube kuhle nje ukuthi abantwana bahlanganiswe abantwana abangama nkazana labafana ukuze bajayelane bakhule ndawonye hatshi ukuthi abafana bodwa lamankazana wodwa

kubukeka njengelanga lokuvalwa kwezikolo hlezi izikolo zivaliwe abantwana laba bavela ezikolo ezitshiyeneyo lapho ade bekhona bebengelayo imibheda ngakho bebehambe layonale imibheda egoqwayo bathwele nzima ezinye impahla bazibelethe emhlane ezinye ziyahudulwa ezinye zilengisiwe kodwa bazafika ngakibo bamukeleke kube yintokozo

Sitshengiswa umgwembe omnyama lapha okwakusaziwa khona ezikolo kubhalelwa umsebenzi wabafundi. Kulezi insuku sokukhona yonale imigwembe emitsha emnhlophe engabhalwa kuyo ngamatshoko okusetshenzisa izisiba. Hlezi lapha kutshengiswa isikolo esisemakhaya kude lemphucuko kodwa kumele sibasondeze la bahambe ngonyawo lunye kanye lezikolo ezisemadolobheni.

Ukuhlanzeka kumele abantwana bakuphiwe besasebancinyane bakhule lakho babekwazi ukuthi ukuhlanzeka yikho okuyimpilakahle. Isikolo senesi sihle kakhuku siveza ubungcitshi balabo abasakhayo. Bangamagabazi amangalisayo baleminwe, siyabukeka. Izitina zenezi zilusekele uphahla ukuze lungathathwa lula ngumoya.

Liqembu labahlabeleli, bawukholisa ukwenza kwabo. Sokungemva kokuqeda ukuhlabela ingoma ethile. Sebemile belinde ukuthi bathathwe umfanekiso ukuthi baphume kuhle kumfanekiso wabo abazawubukisa njengabahlabeleli babonakale kude leduze bathandeke baloyise ukubazuza.

yizindlu eziludwendwe uphahla lwazoluphendwe lwabaluhlaza langa phansanyana kwazo kuphendo zaba luhaza kungenzakala ukuthi zingaba zingezo kuqatshisa kuzuzakale imali phambili kwazo kulamaluba aluhlaza tshoko kubonakala abantu abathathu emsamo kulo baba ogqoke okumhlophe lomutsha wesintwana kulalo omdala ogqoke impahla zakhe ngamalembu asetshenziswa kumazukazi eAfrica

Kubukezwe amakhabothi angumdaka lokumhlotshana. Alezinto ezitshiyeneyo ezisembodleleni ezitshiyeneyo lokuyimitshina okuncinyane okokulinganisa ukuthi kambe kunzima kanganani. Kwande ukuba yizindlu ezisetshenziswa kusifundo se"science".

Ongenayo kulesi sikolo esiza okwakuqala uhle ahlangane lombhalo ocacileyo, ovezayo ukuthi kulesi sikolo kufundwani. Isikolo esikhulu esabantwana abakhulileyo, siyaqamba ukuthi sifundisa inombolo kubesokusiba lazonezo izifundo esingelamabizo esindebeleni esingawasebenzisa, esisebenzisa lawo wokubolekwa ochemistry obiology kanye lesilungu kuhle kukutshele ungena nje ukuthi umntanakho uzakuhlangana laziphi izifundo.

Kubukezwe isikolo sabantu abatsha esibhalwe ukuthi sifundisela ukwakha ikusasa eliqhakazekileyo. Okuphakanyiselwa phezulu yilesi sikolo yikukholwa kuNkulunkulu, ukuthandana komunye lomunye, imibono ebanzi, ukwethembeka, ukugcwalisa imilando, ukuzimisela, ukuhlanzeka lobungcwethi. Bahle abantu bakhona bahlanzekile, kulotshani obuluhlaza obuthe tshoko.

Kubonakala izihlahla ezinde ezilamahlamvu aluhlaza tshoko, phansi lapha kulotshani lakho obuluhlaza tshoko, kulomduli owakhiwe ngobuciko obuphezuli, wakhiwe ngamatshe, ungumduli otshengisa ukuthi igceke lale indlu kumbe elalezi izindlu liphelela lapha. Kulabantu abathathu, umama lo obelethe umntwana, wabuya wathwala ekhanda, labafana abathathu , balindele ukuthi basondele ekuchapheni umgwaqo.

Iqembu elikhulu labahlabeleli ngabahlabeleli abatsha. Abesilisa bakhona abgqoke amabhulugwe angumdaka abesifazana iziketi ezingumdaka phezulu amayembe lamabhulawuzi abo kumhlophe kuthe nke. Umhlabelisi wabo ugqoke ezimnyama. Bakhona abane abangagqokanga okufana lokwabahlabeleli abagqoke ezabo bakhona khonapha bakhanya bayakholisa. Ngale ngeningizimu kukhanya kuletende kulotshani obufitshane obuluhlaza lezihlahla ezinde ezilamahlamvu aluhlaza.

Kubukezwe izandla zomuntu othwele usiba. Uyadwebadweba kuphepha elitshengisa izinyanga zomnyaka. Elokweboleka esilisebenzisayo nsukuzonke sithi yi calender. Udweba ukuthi ngalelilanga sizabe sisenza lokhu ngaleli sizabe silaphaya. Ngalelilanga sizaqala ngalokhu ngalelilanga ngiyabe ngisiya le. Phezu kwetafula eliphambi kwakhe kugcwele izingwalo eziyizo azisebenzisayo kuwonalo umsebenzi.

Ngabafundi bebanga eliphezulu kumfundo ephezulu laba bakhulile balalele izindaba ezibalwayo yisibonelo lesi hlezi yizindaba ezibalwayo abazibona kumabonakude balalele ngokunanzelela okukhulu asazi ukuthi lulimi bani olusetshenziswayo kodwa ngemva kwazo kumbe ngemva kwalokho okubalwayo bazakubuzwa imibuzo baphendule .

Ngumdlalo webhola, okudlalwa kulomambule. Obhutshuzwa ibhola, lisedlula lowomambule. Abadlali abasembonisweni ngogqoje isikipa esibhalwe itshumi lanhlanu, itshumi lambili, itshumi lane, lesitshiyangalombili. Bakhanya bayakholisa! Kukhoga lababukeli, ababukeleyo. Kulezindlu ezinkulu.,Kungaba kusesikolweni. Esabantu abakhulileyo, hatshi abantwana abancinyane, ,

Yindawo enhle kakhulu yonale, iyabukeka. ltsho ngezihlahla zayo ezinde, Eziluhlaza tshoko! Ibuye itsho ngotshani bayo obuphansi, obubukekayo. Zonezi izihlahla zipha imithunzi emnandi kanye lenhlaka. Inhlaka yazo umuntu uyayidla ekhululekile kakhulu, ngoba uyabe ekwazi ukuthi kakulamichamo, abantu abachamela ezigodweni zezihlahla. Inhlaka layo phela iyelapha.

Kubukezwe amadokotela amathathu. Indlela abagqoke ngayo yiyo ebethula njengamadokotela. Bagqoke amabhatshi abo amhlophe athe nke. Babuya bagqoka lama glavisi ezandleni lapha. Phambi kwabo kulamaphilisi abayiwona abawahlolayo eduzane ukuze bawazwisise ukuthi asetshenziswa njani njalo angumhlobo bani. Kumele abanjwe athiweni kuzigulani. Lokho abakutholayo munye ngamunye bayakwabelana.

Ngowesilisa oseRwanda usendlini uyedwa zwi. Izigqoko lezi azigokileyo zingaba ngezomsebenzi. Emehlweni lapha ugqoke amagilazi, angaba ngamangilazi awokuceca, kumbe awokuthi kaboni kuhle, amlamulelayo ukuthi abone kuhle . Njengona esendlini le ekhanya ilecingo eziluhlaza lezimnyama ezingenanayo ezingenana engani ngezama getsi

Kubukeka njengomtshina omncinyane wokuthatha imfanekiso. Kulezinsuju kugcwele amasela angena ezikolweni, emakilinika kanye lezibhedlela belande ukuyabhidliza betshontsha izinto eziqakatheke kakhulu ezilamulela abantu. Kuyadingakala ukuthi siyifake le imitshina emincane ukuze nxa sekungene amasela abanjwe lula nje bayevalelwa entolongweni sisale siphephile siphumula kancane.

Yindawo yokufunda ephakemeyo etholakala kuzwekazi laseRwanda . Yindawo efunda abantu asebekhulile befundela imisebenzi etshiyeneyo, esiyibiza ngelokwebolekwa kuthi kuse Varsity. Yindawo efundwa imisebenzi lo lalo ubudokotela, ukuba ngomanjinela, imisebenzi etshiyeneyo eyenza abantu baqhubeke bephile kuhle.

Kuyafundwa lapha, kufundwa kuqondiswe kuyoyonale imitshina ehlakaniphileyo ebekwe phezu kwawonala amatafula. Zindledlana eziqakathekileyo zomalezi. Amabizo ayilimitshina athathelwa kundlela yenale ebekwe ngayo phezu kwamatafula. Yindlela emangalisayo ngoba labagugileyo uthola sebengene kalula sebekholisa sebehweba nje kalula. Yisikhathu sakhona kanti singathini

Ngumhlangano ophezulu lo, oqukethe okumangalisayo ngezimpilo zabantu. Abanye bakhona abanatha itiye, benathela emankomitshini angani amhlotshana, kube khona abaphethe omakhalekhukhwini babo. Kulabathathu abakhanya bengabamhlophe, kodwa inengi labo ngabansundu. Emdulwini laphana kunamathiselwe izinto ezinengi eziqukethe khonokho abazekhuluma ngakho, bonke bayabonisana, bexoxisana bevumelana.

ngumhlangano wezifundiswa lowu obukezwe lapha kukhanya kungobaba abahlanzekileyo phambi kwabo kulezimbodlela zamanzi lo omunye ukhanya ekhatshana ecabanga okujulileyo yindaba esemqoka le abazeyithamanda lapha bayixoxa kabanzi bekhulumisana kubuye kube lesikhathi sokuthi umuntu ngamunye ngamunye ajulise imicabango yakhe

Kuveze umuntu okhuluma labantu abangabizwanga bona kababonakali, kuvezwe yena yedwa zwi njalo lokhu akhuluma ngakho yinto ayiqedisisayo ayazisisayo alayo sibili angayiphumputhiyo ngitsho lakancane. Yikho nje ekukhuluma ehlekelela ngoba ulwazi lwayo lonke lukuye. Kulomgwembe wonalo omhlophe nxa ekhuluma labo abe ebatshengisa khona, nguye yedwa obonakalayo ukwethula engusibindi gidi.

Yindlu elamakhabothi abekwe izingwalo ezitshiyeneyo. Phezulu le, isigaba sokuqala lesesibili, ingwalo zakhona zibekwe ngokuhleleka okukhulu. Zibekwe kakuhle kuyabukeka. Besokusithi ngaphansi ngapha zibekwe okobutshapha obukhulu. Kakumelanga kube njalo. Ingwalo kumele zihlelwe ngendlela kusiya ngokuthi lolu lukhuluma ngani, zibekwe njalo kuhleleke, ukuze lodingayo angadubeki.

Yindawo enkulu eyakhiwe kuhle kakhulu, iyabukeka. Igonjolozelwe njalo ngothango oluhle lwezigodo ezinhle ezingumdaka, ezitshelelayo. Uphahla lwezindlu zakhona lubomvana kwakhiwe ngezitina ezincinyane, kungaba yisikolo kumbe isibhedlela esikhulu. Yindawo ehlanzekileyo kakhulu. Ukuhlanzeka kuqakathekile ezimpilweni zethu ngoba kuyasilamulela, ingcekeza iyasithelela imikhuhlane eminengi.

Yindawo enkulu okuhlanganela khona abafundi abatshiyeneyo, kumele kubeyindawo exegayo ukuze abafundi bengaminyani. Lamafasitela kumele abemakhulu ukuze ma kungaba lengozi baphume masinya

Imfundo yakulezinsuku iyamangalisa. Balendledlana zabo ezibakholisisayo abantwana ngoba besebenzisa yonale imitshina ehlala phezu kwamatafula. Bafunda okunengi kakhulu ngayo. Kulemidlalo abayidlalayo befunda inombolo befunda lokubala okuphezulu. Izinga lemfundo yakulezinsuku seliphakeme kakhulu.

Kubukeka kuyindawo yomuntu othungayo le. Umuntu wakhona othungayo izigqoko azithungayo kungani uyazibuza kumtshina wonalo ohlakaniphileyo adinge khona ukuthi kumele athunge sigqoko sahlobo bani ngoba nanziyana ziyabonakala laphana zilengisiwe njalo kuyakhanya khonapha ukuthi yena ngokwakhe nguye othungayo. Yona indlu yakhona nje izibiza njalo ukuthi ngeyomnikazi othungayo.

Yinkalakatha yendlu. Inengi labantu, phose bonke ngabantu abatsha. Bahlezi bakhangela phambili bonke, bathulisela sibili okokulalela lo onguyena okhulumayo ongavezwanga. Kuvezwe bona nje ukuthi kubonakale ukuthi baqoqeke kanganani. Bonke bahlezi phansi ezitulweni zabo, ngaphandle kwabathathu abamileyo, hlezi baphuzile ukufika baswela izitulo.

Ngumbheda oyande ukulala umuntu munye. Ikakhulu izigulane, phezu kwawo kulomtshina wonalo ohlakaniphileyo owakulezinsuku oyenza konke. Ongumthombo wakho konke, oyenza impilo ibelula. Ikakhulu emsebenzini, lasezindlini lakubafundi abatshiyeneyo. Ibizo lawo ngelokubolekwa okuthiwa yi lephuthophu ngumalamula umlamulankunzi umanqoba.

Yindawo ebisindala kakhulu le, elungisiswayo ukuthi ibukeke kuhle. Asiyondawo efanele abantwana abancinyane le, iyingozi kakhulu kubo ngoba itafula yonale engumdaka, phezu kwayo langaphansi kugcwele amangilazi afileyo. Umntwana akumelanga asale yedwa, lapho okulomntwana khona kumele kube lomama kumbe umuntu omdala ukuze avikele.

Yindawo ehlanzekileyo le ekwesinye sezibhedlela. Indawo yakhona kuveza ukuthi kusebusuku ngezibane zoneziyana esezikhanya. Kakusela bantu lapha sebetshayisile bahamba ukuyalala. Kulesitulo senales esiluhlaza, phambidlana ngale zikhona ezinye ezigqagqele itafula okukhanya ukuthi kuyahlalwa abalutshwane bexoxisana ngezigulane ezithile ezingabe zifikile ngalolosuku sihlezi zilomkhuhlane omutsha okade ungekho kulesi sibhedlela.

Kubukeka izihlahla ezinhle kakhulu ezilamahlamvu aluhlaza tshoko. Esibhakabhakeni laphaya kugcwele amayezi angumlaza okulungiselela ukuna izulu masinyane. Kulesakhiwo esisandleni sokudla side sikhonale ukuze sivume ukuthi kubekhona izindlu ezinengi kuso. kulesimbi yonale ekhanya iyisibane.

Kukwelinye lamadolobho amakhulu ezimbabwe phose Yi Harare le kubonakala izakhiwo izakhiwo eziphezulu izitezi ezimangalisayo eduze kwezakhiwo kubonakala abantu abathathu oyedwa kubonakala ethutsha esandleni sokudla ababili bathutsha esandleni sokunxele bahamba khonapho duze kwezakhiwo yindawo enhle le ebukekayo kusedolobheni

Yindawo emangalisayo le enhle okulungiswe izitulo ezinkulu ezibomvu gebhu ezibufotofoto abantu bakhona bangena kakuhle belandelana ngodwedwe bayakwazi ukuthi kakho okungamelanga angene abafuqani bayazi ukuthi omunye lomunye wabo uyadingakala. Yikhu nje belandelana kakuhle bezothatha izindawo zabo, yibo ubuntu lobu okumele sikuhlakule lebantwaneni bethu.

Yindawo enhle kakhulu le eyakhiwe ngobunono obumangalisayo kungaba kuyingxenye yesibhedlela esikhulu. Ezinye indledlana zakhona kuhanjwa ngamalele enziwe ngensimbi ukuze omunye afinyelele izindlu eziphezulu. Kulamaluba amahle abekwe kuhle kakhulu aluhlaza kulendlela yonale okuhanjwa kiyo layo ilungiswe kuhle, kuhlanzekile kule indawo kuyabukeka.

Yena lowu umuntu osebenzisa lindlu kukhanya ngumuntu olomzimba omkhulu ,lokhu kubonakala ngezitulo ezimbili azigadanisileyo ,ubonakala ngumuntu othunga izicathulo ezidabukileyo ezinengi.

Yindawo enhle le yokuthi phumulela kulotshani obuluhlaza tshokoo lamaluba amahle abomvu amanye amaluba akhona abunjwe satshani obuqatha kulabantu ababili abakhanya behlazi laphaya kukhanya kuyintombi lejaha imota iyakhanya njalo layo laphaya imota elithanga izihlahla zakhona zinde limahlamvu aso aluhlaza abukekayo kutshaya umoya omnandi

Ngumhlangano wabantu abatsha ,banxusiwe .Hlezi ngabantu labomkabo .Balande ukuzalalela indaba eyethulwa nguyenalo omunye wabo omutsha njengabo. Ukhanya ekhuluma ngobugabazi obukhulu indaba ayiqedisisayo. Ngoba bonke bamjolozele ngamehlo amlandelelayo .Bekubambisisa lokhu akukhulumayo njalo uyabathathelisa . Bamlalele bonke bamkhangele enhlamvini zamehlo . Kuhle lokhu bazasizakala.

Yindawo enhle le elotshani babo obufitshane obuluhlaza tshoko lezihlahla ezinhle eziyizithingithingi ezilomthunzi emihle, odiniweyo uyafika ngaphansi azilalele ahlale abanye batshaye amangqetshane baqethuke baze bajunye yibuthongo. Indawo enje iyelapha lasibi sezigulaneni ziyawudinga umoya onjengalo osuka endaweni enje.

Yindawo yokufundela le, okwakhathesi kutshaya umoya akulangitsho lomfundinloba eminye hlezi sekuyisikhathi sokuthi badle, baye ngekudleni kumbe sebephumile babuyela emakhaya . Nxa kuyikuthi ngabahlala khonapha sebesezindlini zabo abahlala kizo. Yindawo ehlanzekileyo kakhulu iyabukeka, lokufunda kwakhona kubalula endaweni enje.

Izindlu zokuhlala kumadolobho akithi ziluhlupho kakhulu ngoba abantu basuka bebebanengi kakhulu, indawo yokwakha izindlu zokuthi bahlale ibisisiba nlutshwana, kwakusize izindlu zonezi ezakhiwa zibe phezulu okuthiwa ngama flats nxa abantu sebehlezi baminyana kuba lemikhuhlane ethelelwanayo , okusuka kulamulele yizihlahla zonezi eziluhlaza tshoko kanye lotshani lobo obuhlanyelwayo, kuyaletha umoya omnandi owelapha abantu.

kubukeka kuyindlu okuqhutshelwa khona izinhlelo ezinengi zesifundo se science bahlezi laba indlu yakhona ihlanzekile labo bagqoke ngokuhlanzeka okukhulu ngemuva kwabo lapha kulekhabothi ekhanya ikhiyelwe okunengi okutshiyeneyo laphezulu lapha kukhona okubekwe bona bahlezi bayabala kukhona abakucubungulayo abafuna ukukuhlanganisa kumbe abafuna ukubona ukuthi kuliqiniso yini ngendlela kubhalwe ngayo

ikhanya iyinxenye yendlu yokugezela le ngoba kubonakala isibuko sonalesiya esihle engonsini kulesigodo esiveza ukuthi ekucineni kulelembu elisetshenziswa ukuhlanza yonale indlu ma isigcwele amanzi kuyonale inditshi emhlophe esetshenziselwa ukugxubhela kumbe ukugeza izandla oyisebenzisayo kungani ulutshapha ngoba ubeke ngobutshapha amalenjana athile abonakalayo laphaya eceleni kule tafula engumdaka

Yikufunda kwabantu abadala bafakwe endlini babalinani nje elaneleyo ukhona obafundisayo phambili laphaya labo phambili kwabo balayo imitshina yonale eyakulezi insuku ebasizayo ukuthi bazwisise lokhu abafunda ngakho kukhona njalo lomgwembe omhlophe lapho okubhalabhalwa khona kubuye kubukezwe izinto okumele bazibone bendawonye kanye kanye kuyabasiza lokhu.

Umhlangano wezifundiswa lo kuhlanzekile kule indawo kuyabukeka labo bahlanzekilezinto kuzo zonke izindawo izinto esingazinatha ezinathwayo singanatha okusemqoka amanzi ngoba amanzi ayikudla ayimpilo kukhona konke lokhu okuthandwa ngabantu okunathwayo kuyayilimaza imizimba yethu amanzi yiyo aselaphayo angumlamulankunzi amanzi asihlaleni siwanatha njalonjalo

Ngowesifazana omutsha okukhanya ethwele isikhwama okokuthi uyaphuma sibili uyakwethekelela hlezi uya ngedolobheni usuka ezindlini okuhlalwa kuzo ugaxe isikhwama sakhe esilobuhlaza obuthile ugqoke isigqoko esimnyama lejesi engumdaka khathesi usecingweni umile kancinyane esakhuluma kulolo cingo lwakhe

Indawo emangalisayo le indawo yabantu baphezulu abalezimali zabo. Indawo lapho okuhlangana khona imihlangano emikhulu kumbe imitshado emangalisayo. Abanye njalo bangayidinga yonale indawo bayisebenzise ngamalanga abo okuzalwa. Kundawo le lapho okuhanjwa khona kulemidwebo ekhomba abantu ukuthi phuma uhambe kanje.

Indawo enhle yonale elezihlahla eziluhlaza ezithe tshoko kubuye kube lezibane zonalezo kutshukithi kuyakhanya kakhulu kuyonali ndawo nxa sekusebusuku. Kulezihlahla ezingani ziqunyaqunyiwe kanti hantsho aziqunywanga yindalo yazo zenza kube kuhle kakhulu kuyonalindawo kuyabukeka

Yindlu ebukekayo ebukezwe ngesikhathi sebusuku lapha okulayithwa khona igesti iphansi yayo ingumdaka obukeka kakhulu Kalama bhokisi aqunywa qunywa ngezigajane kwafakwa izigwalo ezinengi phakathi kwawo zingwalo ezibalwazibe lemfundiso emangalisayo

Isikhathi esiphila kuso yisikhathi esimnandi kakhulu lapho esilabomakhala ekhukhwini kanye lemiyshina yonale ehlakaniphileyo amalaptop ibala lokubolekwa kwenza impilo ibelula kuyaqeda isizungu loba umuntu eyedwa kaziboni eyedwa uyabe elomngane eduze omulamulelayo omuyenza afinyelele abanye abakude khonale isizingu siphele

Yindawo engaba ngeyokufundela elezenge eliluhlaza elibhalwe ngokumhlophe leyanyiswe kusigodo esimhlophe liyakuveza lelizenge kulamawofisi abathungameli ababili amatshiyeneyo eyokuqala leyesibili eyesithathu yakhona ngeyalabo ababamba izimali kukhona oweyeme isihlahla ngale ngemuva kulotshani obuluhlaza.

Yindawo ebukekayo le. Elezakhiwo zayo, ezakhiwe zisiya phezulu. Ihlanzekile, kakupangcekeza. Labantu bakhona abakhona phandle khonapha bakhanya bengabahlanzekileyo. Kukhona abanye abame udwendwe lwabo oluhle., olubukekayo. Kubekhona abanye abami amadlodlongwana.. Hlezi balindele ukunxuselwa phakathi. Ukuthi bayebuzwabuzwa ngomsebenzi abawulandileyo, abhawubhaleleyo bewucela, Bezebuzwa imibuzo egxile kuwo.

imfundo yakulezinsuku iyamangalisa isiyimfundo ehalakaniphe kakhulu okusetshenziswa khona yonale imitshina ephakemeyo engumthombo wolwazi omlamulankunzi akulandaba ukuthi umuntu ukubanga liphi abadala labancinyane konke abakufunayo izifundo zonke ngenhlobo zazo ziyakuthola kuyonale imitshina yimitshina emangalisayo